Piibupiibu nima loori n zaya maa dabba n du ntam loori maa zuɣu ka gbubi tuuta nima ka shɛba chɛni tiŋa n doli loori maa.

Bihi n ʒɛya ka bi yino nyaɣa Gungoŋ ŋun nyaɣa Gungoŋ maa pirila namda dozim ka yɛ liiga piɛlli ka bi sabisabi niɛma pa dizuɣu paɣa n ʒɛ o nyaanga ka yɛ chinchin liiga

Doo n ʒɛya o gbubila baaji ʒiɛ ka yɛ liiga dozim gbunni ka yɛ liiga ŋmari ŋmari pa dizuɣu ka gbubi liiga dozim ka pili zipiligu ka kpa ninkpara ka ʒɛ n baɣa bin nyura

Loori n ʒɛya ka saɣam saɣam di zaa maa wuhurila sarati niŋbu ka dabba ata ʒɛ di tooni ka yɛ neen sabila ka yino maa mii yɛ liiga ʒiɛ n pa dizuɣu ka pili zipili dozim ka loori maa ningbuni gbaŋ yaɣa shɛli nyɛla zaɣ dozim ka chɛ yaɣali maa mii zaɣ piɛlli

Shikuru bihi n ʒɛya ka bi wuhuriba bi shab yɛla neen sabila ŋun wuhuriba maa gba yɛla neen sabila ka nuchee ni bansi panpa bi tooni ŋun wuhurimaa ʒɛla zuɣusaa ka bi mii ʒi kuɣusi zuɣu

Salo n laɣim ʒiya n gili bi zuɣulana ka o diri ba fiila amarika tingban ni n yari la silmiin tiŋa silmiinsi n laɣim gili bi zuɣulana ka o diri ba o daalizama ni nyɛ shɛli.